Hayssiye nu bitasay yssi bolla shiiqi utidi beitta meta birshi shenne sintha duussa ba zoreti sheedizayssa be7oos haysseye nubitasayssi bolla shiiqiwutidi beitta meta birshi shenne sinta duussa ba zoreti sheedizayssa be oos hayssi ye nu bitasayssi bolla shiiqiuotidi beitta meta birshi shenne sinta duussa ba zoretishedizayssa be7oos

Hayssi nu biittas hayssi bolla darashan uttidi tobishenne zoreti she dizayssa be7oos hayssi nu biittas hayssi bolla darashan uttidi zoreti shenne tobishedizayssa be7oos hayssi nu biittas hayssi bolla darashan uttidi tobishenne zoretishe dizayssa be7oooos

Hayssi nu biitan diiza shuchcha keththe gettetes hayssi nu biitan diiza shuchcha keththe gettetes hayssi nu biitan diiza shuchcha keththe gettetes hayssi nu biitan diiza shuchcha keththe gettetes hayssi nu biitan diiza shuchcha keththe gettetes.

Hayssi nu dere asay adaraashan uththidi tophphishenne biiththaa metuwaa birshshishee dizayssa be7os; Hayssi nu dere asay adaraashan uththidi tophphishenne biiththaa metuwaa birshshishee dizayssa be7os; Hayssi nu dere asay adaraashan uththidi tophphishenne biiththaa metuwaa birshshishee dizayssa be7os; Hayssi nu dere asay adaraashan uththidi tophphishenne biiththaa metuwaa birshshishee dizayssa be7os; Hayssi nu dere asay adaraashan uththidi tophphishenne biiththaa metuwaa birshshishee dizayssa be7os.

Hayssati nu dere nayti bahiliya afila may7idi bahiliya gufa gupishe dizayssa be7oos.hayssati nu derenayti bahiliya fila mayidi bahiliya gufa guppishe dizayssa beyos.haysati nu derenayti ba hiliya fila mayidi baahiliya gufa goppishe dizayssa beyoos haysati hinu derenayti bahiliya fila mayidi baahiliya gufa goppishe dizayssa beos.

Hayssati nu dere aayeti ufayetishe oyden utidagga be7oos haysati nu dere ayeti ufayetishe oyde utidagga be7oos haysati nu dere aayeti ufayetishe oyde utidagga be7oos haysati nu direaayeti ufayettishe oyden utidagga be7oos haysati nu dire aayeti ufayetishe oyden utidagga be7oos.

hayssi asay nu biittan adarashen uttidi tobishenne tamarishe dizayssa be oos hayssi asay nu biittan adarashen uttidi tobishenne tamarishe dizayssa be oos hayssi asay nu biittan adarashen uttidi tobishenne tamarishe dizayssa be os hayssi asay nu biittan adarashen uttidi tobishenne tamarishe dizayssa be oos

hayssannu biittan asayssi bollo tisidisha yaquli sheddizayssa be7oo hayssannu biittan asayysi bollo tisidisha yaqulish sheddizayssa be7oo sayssannu biittan asayissi bollo tisidisha yaqulis sheddizayssa be7oo hayssannu biittan asayssi bollo tisidisha yaqulisheddizayssa be7oo sayssannu biittan asayasi bollo tixidisha yaqul heddizaysa

Hayssano derenayti kifilanshi qidi mazaggabishenne xaafishe dizayssa be oos hayssano derenayti kifilanshi qidi mazaggabishenne xaafishe dizayssa be oos hayssano derenayti kifilanshi qidi mazaggabishenne xaafishe dizayssa be oos hayssano derenayti kifilanshi qidi mazaggabishenne xaafishe dizayssa be oos.

ayssi nu derenayti issi bolla darashan uttidi banta sinta duussa ba zoretishe dizayssa beyoos hayssi nu derenayti issi bolla darashan uttidi banta sinta duussa ba zuretishe dishin beyoos hayssi nu derenayti issi bolla darashan uttidi banta dur sintha duussa ba zuretishe dishin beyoos ayssi nu derenayti issi bolla darasha uttidi bantasinta duussa ba zoretishin dishin

hayssinu derenay timotoriya laaggishe ogara issi bolla bizayssa be oonos hayssi nu derenay ti motoriya laaggishe ogara isti bolla bizayssabe ooos hayssi nu derenay timotoriya laaggish hissi bolla ogara bizayssa be ooos hayssi nu derenay ti motoriya laaggishe hissi bolla ogara bizayssa be oos

Haysatinu dere asaya darasha muti tobishenne zoreti she dizayssa beyoo saysatinu dere asaya darasha mutti tobishenne zoretisheedizayssa beyoo saysatinu dere asaya darasha mutti tobishenne zoretishe dizayssa beyo haysatinu dere asaya darasha mutti tobishenne zoreti sheedizayssa beyoos.

hayssa nu derenayti baahila maya may7idi guppishenne ufayetishe dizayssabeyoos hayssanu derenayti baahila maya may7idi guppishenne ufayetishe dizayssa beyoos hayssanu derenayti baahilay maya may7idi guppishenne ufayettishe dizayssa beyoo hayssanu derenayti baahila maaya may7idi gupishenne ufayetishe dizayssa beqoos

hayssi asaye nu biittan dubbu shawutii zoreti shenne tobishe dizayssa beyoos hayssi asaye nu biittan dubbu shawuti zoreti shenne tobishe dizayssa beyoos hayssi asay nu biittan dubbu shen uttidi zoretishenne tobishe dizayssa beyoos hayssi asaye nu biittan dubbu shawuti zoretishenne tobishe dizayssa beyoos

Githa asthi adaaraashen uththidi thobbishenne biiththaa methaa birshshishee issi bolla dizeyssa be7oos; Githa asthi adaaraashen uththidi thobbishenne biiththaa methaa birshshishee issi bolla dizeyssa be7oos; Githa asthi adaaraashen uththidi thobbishenne biiththaa methaa birshshishee issi bolla dizeyssa be7oos; Githa asthi adaaraashen uththidi thobbishenne biiththaa methaa birshshishee issi bolla dizeyssa be7oos.

Hayssi asay nu biitan meta birshshenne zoretisjeb dizaysa be'os. Hayssi asay nu biitan meta birshshenne zoretisjeb dizaysa be'os. Hayssi asay nu biitan meta birshshenne zoretisjeb dizaysa be'os. Hayssi asay nu biitan meta birshshenne zoretisjeb dizaysa be'os. Hayssi asay nu biitan meta birshshenne zoretisjeb dizaysa be'os. Hayssi asay nu biitan meta birshshenne zoretisjeb dizaysa be'os.

Hayis nu dere asay tobishenee bitta meta birishishe dizayisa be'os hayisi nu dere asay tobishenee bitta meta birishishe dizayisa be'os hayisi nu dere asay tobishenee bitta meta birishishe dizayisa be'os hayisi nu dere asay tobishenee bitta meta birishishe dizayisa be'os.

Siyasaynnu biittan beitta meta birshishenne tobishe adarashan dizayssa be oonsay si asaynnu biittan biitta meta birshishenne tobishe adarashan dizayssa be oonsay siyasaynnu biittan biitta meta birshishenne tobishe adarashan dizayssa be oosay siyasaynnu biittan beitta meta birshishenne tobishe adarashan dizayssa be ons.

Hayssati u deeasay adarasha murtidi biitta metabirshishenne torbishe dizayssa be oos hayssati nu dere asay adarasha murtidi biitta metabirshishenne tobishe dizayssa eooshayssati nu dere asay adarasha murtidi biitta metabirshi shenne torbishe dizayssa be oos.

Nu direyasayssi bolla shiiqidi biitta meta birshi shenne tobishe dizayssa be oos hayssati nu diriya sayssi bolla shiiqidi tobishenne biitta meta birshishe dizayssa be'oo hayssati nu direyasayssi bolla shiiqidi tobishenne biitta meta birshi she dizayssa be'oos.

Hayssati nu dire asati ufayetishenne tobishe adarashan dizayssa beyoos hayssati nu dire asati tobishenne ufayetishe adarashan dizayssa beyoos hayssati nu dire asati tobishenne ufayetishe adarashan dizayssa beyoos hayssati nu dire asati tobishenne ufayetishe adarashan dizayssa beyoos

hayssi nu dere bazzwun wora harey eqqidaga be'oos .hayssi nu dere bazuwan wora hareyi ekidaga be'oos .hayssi nu dere bazzuwan wora hareyi ekidaga be'oos .hayssi nu dere bazzuwan wora hareyi eqqidaga be'oos.

Hayssi nayti ufayetishenne guppishe wolera ka7ishe dizayssa beyoos hayssi nayti ufayetishenne guppishe wolera kaishe dizayssa beoos hayssi nayti guppishenne ka7ishe wolera dizayssa beyoo

hayssa nu dere bazzan haaththay eelidi de7ooga beyoos hayssa nu dere bazzan haaththay eelidi de7ooga beyoos hayssa nu dere bazzan haaththay eelidi de7ooga beyoos hayssa nu dere bazzan haaththay eelidi de7oga beyoos hayssa nu dere bazzan haaththay eelidi de7ooga beyoos

Haaththafe gaxa kedi nam'ua kalati zin'idayssa beoos haaththafe gaxa keydi nam'u a kalati zin'idayssa beyoos haethafe gaxa keedi nam'ua kalati zin'idayssa be oos haaththafe gaxa keedi nam'u a kalati zin'idayssa be'oos.

Hayssati nu biittan buqura geetettes hayssati nu biittan buqura geetettes hayssati nu biittan buqura geetettes hayssati nu biittan buqura geetettes hayssati nu biittan buqura geetettes hayssati nu biittan buqura geetettes.

hayssi nu biittan azinara machera nam7ay wolo oykkidi wolu xeellishe doossona hayssi nu biittan azinara machera nam7ay wolo ykkidi wolu xeellishe doossona hayssi nu biittan azinara machera nam7ay wolo oykkidi wolu xeellishe dooosona

Haysa nu dere kataman poqey eqizaysa beyos

Hanna nu dere aaya kushshinan so la ukayida dizayssabeo sanna nu dere aaya kushshinansola ukkayida dizayssabe o sana nu dere aaya kushshinan sola ukkayida dizayssabe o sana nu dere aaya kushshinan solla ukkayida dizayssabe oo sana nu dere aaya kushshinan solla ukayda dizayssabeo.

Hayssa nu biittan asho abayziya keeththan asho abayzi shedizayssa be7o shayssa nu biittan asho abayziya keeththan asho abayzi shedizayssa be7oosayssa nu biittan asho abayziya keeththan asho abayzi shedizayssa be7oo hayssa nu biittan asho abayziya keeththan asho abayzi shedizayssa be7oo sayssa nu biittan asho abayziya keeththan asho bayzishe dizayssako.

Issi nu biittan soolla bolla uttida woxeti dumma dumma woxxiyaynateta yaagetosona hayssati nu biittan soolla bolla qolettida dumma dumma woxiyaynateta yaageto sona hayssati nu biittan soolla bolla qoletida dumma dumma woxe aynateta yaageto sona hayssati nu biittan soolla bolla qolettida dumma dumma woxe aynateta yaageta.

azinara mach era naytara ufayetti sheeqqizayssa be oos azinara machera naytara ufayeti sheeqizayssa be oos azinara mach era naytara ufayeti sheeqqizayssa be oos azinara mach era naytara ufayetti sheeqqizayssa be oos azinara machera naytara ufayetti sheeqqizayssa be7oos.

hayssi nu kataman diza abbafe ekkida molo asho geetette hayssinnu kataman diza abbafe keida molo asho geetette hayssi nu kataman diza abbafe keeda molo asho geetette hayssi nu kataman diza abbafe keyida molo asho geetette hayssinnu kataman diza abbafe keeda molo asho geete

Hayssino derezan uthu geetettes haashidi kathidi miikko metettes hayssinu derezan uthu geetettes aashidi kathidi miikko metettes hayssino derezan uthu geetettes haashidi kathidi miikko metettes hayssino derezan uthu geetettes haashidi kathidi miikko metettes hayssino derezan uthu geetettes haashidi kathidi miiqo metette.

hayssannu kataman machera azinara natura eqqidi ufaytishe dizayssa beyoos hayssannu kataman machera azinara natura eqqidi ufaytishe dizayssa beyoos hayssannu kataman machera azinara natura eqqidi ufayetishe dizayssa beyoos hayssannu kataman machera natura azinara eqqidi ufayetishe dizayssa beyoo

Hayis asayi nu deren tobishene sinththa dusaba zoretishe dizayisa beos

hayssati tamarida iranchati nu deren adarashan wutidi biitta meta birshishenne sintha duussa ba zoretishe dizayssa beyos hayssi nu dere biittan tamarida iranchati biitta meta birshishenne sintha duussa ba zoretishe dizayssa beyoos hayssanu deren tamarida iranchati biitta meta birshishenne sintha duussa ba zooretishe dizayssa beo

Hayssi asayi asayi nu biitan gimbiya kexxishshe dossona hayissi asay nu biitan gimmbiya woykko foqiya kexxishshe dossona.

Hayssa nu bittan mabrattiya lo'ita eranchchatti mabrattiya shibu'a loytishshin be'os. Hayssa nu bittan mabrattiya lo'ita eranchchatti mabrattiya shibu'a loytishshin be'os. Hayssa nu bittan mabrattiya lo'ita eranchchatti mabrattiya shibu'a loytishshin be'os. Hayssa nu bittan mabrattiya lo'ita eranchchatti mabrattiya shibu'a loytishshin be'os.

Haysi besiday kehi aho nne dalga gidida ketati qoletidaysanne etika duma duma suchati laletidaysa qoncisidi beses. Etappe hini bagara aksume hawulte betes

hayssi nu dereyaasay maabiraatiya shofoy woddidayssa iqqidi xeellishe dizayssa be oos hayssinu dereyasay maabiraatiya shofooy woddizayssa iqqidi xeellishe dizayssa be oos hayssino dereyasay maabiraatiya shofoy woddizayssa iqqidi xeellishe dizayssa be oos hayssinu dereyasay maabiraatiya shofoy woddizayssa iqqidi xeellishe dizayssa be oos.

hayssi nu biittan ba7alemooyay mabiraati ya shofaaloethi shedizayssa be oos hayssi nu biittan ba7ale mooyay maabiraati yashofaaloyethi shedizayssa be oos hayssi nu biittan ba7ale mooyay maabiraati ya shofaloyethi shedizayssa be oos hayssinu biittan ba7ale mooyay mabiraatiya shofalo7ethi shedizayssa beo

Hayssi nu biittama abraati afiza shufaa geetettes hayssi nu biittam abiraate ayfida shufaa geetettes hayssi nu biittama abiraate afiza shufa geetettes hayssi nu biittama abiraati ayfiza shufaa geetettes hayssi nu biittam abiraate ayfiza shufa geetettes hayssi nu biittama abrate ayfiza shufaageetettes hayssi nu biittama abrate ayfida shufa geetettes.

Haysi nu biita asay issi bolla shiiqid ufayetishe bitta woga kata mid diyoga be'os. Haysi nu biita asay issi bolla shiiqid ufayetishe bitta woga quma mid diyoga be'os Haysi nu biita asay issi bolla shiiqid ufayetishe bitta woga quma mid diyoga be'os .Haysi nu biita asay issi bolla shiiqid ufayetishe bitta woga quma mid diyoga be'os Haysi nu biita asay issi bolla shiiqid ufayetishe bitta woga quma mid diyoga be'os

Hayssi asaya daraasha utidi nababishenne xaafishe dizayssa be oos haysi asaya darasha uttidi nababishenne xaafishe dizayssa be oos haysi asaya darasha uttizi nababishenne xaafishe dizayssa be oos haysi asaya darasha utizi nababishenne xaafishe dizayssa be oos haysi asaya darasha untidi ababishenne xaafishe dizayssa be'oos.

Hayssati asati nu biittan adarash amuttidi biitta meta birshi shenne tobishe doossona hayssati asati nu biittan adarash yanuttidi biitta meta birshi shenne tobishe doossona hayssati asati nu biittan adarash amuttidi biitta meta birshi shenne tobishe doossona.

Hayssi asay nubitta adarashan utidi metta birshishenne tobishshe dizayssa be's hayssi nubitta adarashan uttidi meta birshishene tobishe dizayssa be's hayssi asay adarashan uttidi bitta metta birshishene tobishe dizayssa be's.

Hayssan nu biitan adarashan asay uttidi tobishenne ta meta birshshishe dizayssa nu biita hadara daassiyan uttidi birshishenne tobishshe dizaayssa be7oos. Hayssa addarashe nu biitan uttidi tobishshenne ta meta birshshishe asa be7oos. Hayssa asay nu biita addarashan uttidi tobbishenne nu biita meta birshshishe dizayssa be7oos.

hayssiyasay nu biittan darashan uttidi tobbishenne sintha duussaba zureti sheddidayssa beo haysiyasay nu biittan darashan uttidi tobbishenne sintha duussaba zureti sheddidayssa be'o haysiyasay nu biittan darashan uttidi tobbishenne sintha duussaba zureti shedidayssa be'o hayssiyasay nu biittan darashan utidi tobishenne sintha dussa bazureti sheddidaysso.

Haysi nu diraasay ufayetishenne tobishe wuliraqu maamishe dizayssa beyoos hayssinu deryaasay ufayetishenne tobishe wuliraqu ma mishe dizayssa beyoos hayssinu direyasaye topbishenne ufayetishe wuliraqu mamishe dizayssa beyoos hayssinu diryasay tobishenne ufayetishe wuliraquma mishe dizayssa beyoos

hayssati nu biitta pooliseti isporteya ooththishe dizayssa be'oos,haysati nu biitta pooliseti isporteya ooththishe dizayssa be'oos,hayssati nu biitta pooliseti isporteya ooththishe dizayssa be'oos,haysati nu biitta pooliseti isportiya oththishe dizayssa be'oos,haysati nu biitta pooliseti isporteya ooththishe dizayssa be'oos

haysati nu dereyaasay ufayettishe issi bolla uti diiqomammishe dizayssa beyoos hayssati nu derey asay ufayettishe issi bolla uti ziqom ammishe dizaysta beyoos hayssatinu derey asay ufayettishe issi bolla uti ziqomammishe dizayssa beyoos haysati nu dereyasay ufayetishe issi bolla uti diqomammishe dizaysta beyoos

Kataman eqqida pooqiyanne pooqi matara oge dizayssa be'oos, kataman eqqida pooqiyanne pooqe matara oge dizayssa be oos kataman eqqida pooqiyanne pooqe matara oge dizayssa be'oos.

hayssi nu biittan ortotokise woosakeeththa geetettis hayssi nu biittan ortotokise woosa keeththa geetettis hayssi nu biittan ortotokise woosa keeththa geetettis hayssi nu biittan ortotokise woosa keeththa geetette

Oyddu asati ufayettishe punqappe wodhishe dizayssa be oos oyddu asati ufayeti shee punqappe wodhdhishe dizayssa be oos oyddu asati ufayetti she punqappe wodhdhishe dizayssa be oos oyddu asati ufayeti shee punqappe wodhdhishe dizayssa be oos.

Haysati e biita sayisi bolla shiqiwutidi biitta meta birshishinne sinsadusa baazorettishe dizayssa beoos hayssati eubetasaysi bolla shiqiuti dibiita meta birshishinne sinxadusa baazoretishe dizayssa beyooshayssati eenu bita saysi bolla shiiqiwutidibiitta meta birshishinne sintadu sa baazorettishe dizayssa beo.

Hayssi nu kathaman pooqenne pooqe sinththan asay eqqizayssa be7oos; hayssi nu kathaman pooqenne pooqe sinththan asay eqqizayssa be7oos; hayssi nu kathaman pooqenne pooqe sinththan asay eqqizayssa be7oos; hayssi nu kathaman pooqenne pooqe sinththan asay eqqizayssa be7oos; hayssi nu kathaman pooqenne pooqe sinththan asay eqqizayssa be7oos.

Hayssi nu biiththa mothoreenne maakinay asaa caanidi hamoththishe dizayssa be7oos;Hayssi nu biiththa mothoreenne maakinay asaa caanidi hamoththishe dizayssa be7oos;Hayssi nu biiththa mothoreenne maakinay asaa caanidi hamoththishe dizayssa be7oos;Hayssi nu biiththa mothoreenne maakinay asaa caanidi hamoththishe dizayssa be7oos;Hayssi nu biiththa mothoreenne maakinay asaa caanidi hamoththishe dizayssa be7oos.

Nu biittan diza shuchcha keeththanne a sinthan diza lo'iya abebata be'oos hayssa nu biittan diza shuchcha keeththanne a sinthan diza lo'iya abeba be'so hayssa nu biittan diza shuchcha keeththanne a sintan diza lo'iya abebata be'oos hayssa nu biittan diza shuchcha keeththanne loya abebata be'oos.

saysanu derezan diza abebanne shuchcha keeththa beyiidi dou saysanu derezan diza shucha keeththanne abebaabe ishe dou sayssanu derezan disha shuchcha keeththanne abebaabe ishe do sayssanu derezan dizha shuchcha keeththanne abebaabe iidi dou sayssanu derezan diza shucha keeththanne abebaabe ishe dou saysanu direzan di shuchcha keeththanne abebabe isheo

Hayssi nu kataman diza shuchcha keeththi geetette sayssi nu kataman diza shuchcha keeththi geetette sayssi nu kataman diza shuchcha keeththi geetette sayssi nu kataman diza shuchcha keeththi geetette sayssi nu kataman diza shuchcha keeththi geetette sayssi nu kataman diza shuchcha keeththi geetette.

Hayssanu biittan eqida shuchcha keeththanne makina be idi doo hayssanu biittan eqqida shuchcha keeththanne makina b idi doos hayssanu biittan eqqida shuchcha keeththanne makina be ishe doos hayssanu biittan eqqida shucha keeththanne makina be ishe doos hayssanu biittan eqqida shucha keeththanne makinabe ididoo.

ayssati nu dereyasati issi bolla shiiqidi keekeya qanxishe dizayssa be7o saysati nu dereyasati issi bolla shiiqidi keekeya qanxishe dizayssa beyo saysati nu deriyasati issi bolla shiiqidi keekeya qanxishe dizayssa be7o saysati nu deriyasati issi bolla shiikidi keekeya qanxishe dizayssa beyo saysati u dereyasati issi bolla shiiqidi keekeya qanxishe dizayssa beo

Haysi nu kataman dizaafo ke geetette saysi nu kataman dizaafoke geetette saysi nu kataman dizaafoke geetette saysi nu kataman dizaafoke geetette saysi nu kataman dizaafoke geetette sayssi nu kataman dizaafoke geetette

si nu dere asaye biitta meta birshana adaraashan uttidi tobeyoga beyoos hayssi nu dere asay biitta meta birshana adarashan uttidi tobeyogabeyoos hayssi nu dere asaye biitta meta birshana adarashan uttidi tobeyoga beyoos hayssi nu dere asaye biitta meta birshanau adarashan uttidi tobeyoga beyoos

Histi asay nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe dizayssa beyoos hayssi asay nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe dizayssa beyoos hayssi asay nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe dizayssa beyoos.

hayssanu biittan haakimey asa narfiya caddashe dizayssa beyoos hayssanu biittan haakime asa narfaya caddashe dizayssa beyoos hayssanu biittan haakime asa narfiyan caddashe dizayssa be oos hayssanu biittan haakime asa narfiya caddashe dizayssa beyoos hayssanu biittan haakime asa narfiya cadashe dizayssa

Hayssa nu dereza asay issipe bolla uttidi tobishenne biita meta birshishe dizayssa be'os hayssa nu dere asay issi bolla uttidi tobbishenne biita metuwa meta birshishe be'os hayssa nu dereza asay issi bolla utti tobishenne biita meta birshishe dizayssa be'os hayssa nu dere asay issi bolla utti tobbishenne biita meta birshishe dizayssa be'os.

Biittan hakime keeththan ayfe maramaretana asay shiiqidi uttizayssa be7oos hayssa nu biittan haakime keeththan ayfe amaramaretana asay shiiqidi uttizayssa be7oos hayssan nu biittan haakime keeththan ayfe maramaretana asay shiiqidi uttizayssa be7oos hayssan nu biittan hakime keeththan ayfe amaramaretana asay shiiqidi uttizayssa.

Haysi asay ufayti shey dabba qanxishe dizayssa beoo saysi asay ufayeti shee daabba qanxishe dizayssa beyo saysi asay ufaytishe dabba qanxishe dizayssa be'o saysi asay ufaytishe daabba qamxishe dizayssa beyo saysi asay ufaytishe daabba qanxishe dizayssa be'oos

hiittan asay hoospitaliyan algan zin idayssanne baado diyalga be ishe do sayssanu biittan asay hoospitaliyan algan zin idayssanne baado diyalga be ishe do sayssanu biittan asayezi hoospitaliyan algan zin idayssanne baado dizalga be idi doo hayssanu biittan asayeze hoospitaliyan algan zin idayssanne baado diza alga be ishe o

aysiyaasaye nu biitta ubaytishe a darashan ekizayssa beyoos haysiyasay nu biitta ubaytisheya darashan eqqizayssa beoos saysiyasay ubaytishe nu biittan darashan eqkizayssa beyoos saysiyasay ubaytishe nu bitta darashan ekizayssa beoos saysiyasay ubayetishe nu biittan darashan eqkizayssabeyoos

hayssati nu dere asay adarashan uttidi tobishenne xaafishe dizayssa beyoos hayssati nu dere asay adarashan uttidi tobishenne xaafishe dizayssa beyoos hayssati nu dere asay adarashan uttidi tobishenne xaafishe dizayssa beyoos

Hayssi asay nu biittan adarasha uttidi biitta meta birshishenne tobishe deees hayssi asay nu biittan adarasha uttidi biitta meta birshi shenne tobishe deees hayssi asay nu biittan adarasha uttidi biitta meta birshishenne tobishe deees hayssi asay nu biittan adarasha uttidi biitta meta birshi shenne tobishe deees.

Hayiss oge makina oge woyi asayi hamutiya oge asipalitte getettes.

Hayssino dere aasay kaso akkidi biittaaze bishe doosona hayssino derey asay kaso akkidi biittaze bishe doosona hayssino derey asay kaso akkidi biittaze bishe doosona hayssino derey aasay kaso akidi biittaze bishe doosona hayssino derey asay kaso akkidi biittaze bishe doosona

Hayssi nu biththaa asay issi bolla shiiqide toophphisheenne odeththisheeddazayssa be7oos; hayssi nu biththaa asay issi bolla shiiqide toophphisheenne odeththisheeddazayssa be7oos; hayssi nu biththaa asay issi bolla shiiqide toophphisheenne odeththisheeddazayssa be7oos; hayssi nu biththaa asay issi bolla shiiqide toophphisheenne odeththisheeddazayssa be7oos; hayssi nu biththaa asay issi bolla shiiqide toophphisheenne odeththisheeddazayssa be7oos.

haysati nu biittasay putiya tokkishe dizayssa bi7o saysatinu biitta say putiya tokishe dizayssa be7o saysatinu biittasay putiya tokkishe dizayssa be7o saysati nu biitta say putiya tokkishe dizayssa bi7o haysatinu biitta say putiya tokkishe dizayssa beo

Hayssati nu biitta asay issi bolla adarashan shiiqidi biitta metabirishi shenne tobishe dishin beyoos hayssati nu biitta asati adarashan shiiqidi issi bolla shiiqidi tobishenne biitta metabirishishe dizayssa beyoos hayssati nu biitta asati adarashan issi bolla shiiqidi biitta metabirishi shenne tobishe issi bolla dizayssa beos

Ayssi asay katama fittishenne qoshasha denthi shedizayssa beyoos hayssiyasay katama fittishenne qoshasha denthi shedizayssa beyoos haysiy asay katama fittishenne qoshasha denthi shedizayssa beyoos haysi asay katama fittishenne qoshasha denthi shedizayssa be7oos hayssi asay katama fittishenne qoshasha denthi shedizayssa be7oos

hayssannu biittan borche biitta makinay bukkishe dizayssa beo sayssannu biittan borche biitta makinay bukkishe dizayssa be oo sayssannu biittan borche biitta makhinay bukkishe dizayssa beoo sayssanu biittan borche biitta makinay bukkishe dizayssa beoo sayssanu biittan borche biitta makinay bukkishe dizayssa

Hayssati nu dere asay qoshasha pittishenne diichchafe kessishshe didayssa be'oos hayssati nu dere asay qoshasha pittishenne diichchafe kessishe dizayssa be'oos haysati nu dere asay qoshasha fittishenne diichafe kesishshe dizayssa be'oos hayssatinnu dere asay qoshasha fittishenne diichchafe kesi shedidayssa be'oos

has nu biittan eqqiza shuchcha keeththa geetettes hayssi nu biittan eqqiza shuchcha keeththa geetettes hayssi nu biittan eqqiza shucha keeththa geetettes hayssi nu biittan eqqiza shucha keeththa geetettes hayssi nu biittan eqqiza shuchcha keeththa geetettes hayssi nu biittan eqqiza shuchcha keeththa geetettes

hayssi nu biittan diza tukke puute geetettes hayssi nu biittan diza tukke puute geetettes hayssi nu biittan diza tukke puute geetettes hayssi nu biittan diza tukke puute geetettes hayssi nu biittan diza tukke puute geetettes hayssi nu biittan diza tukke puute geetette

ayssanu biittan asfaltiyara asi hammutishe dizayssa be7oo hayssanu biittan asfaltiyara asi hamutishe dizayssa be7oo sayssanu biittan asfaltiyara asi hammutishe dizayssa be7oo sayssanu biittan asfaltiyara asi hamutishe dizayssa be7o sayssanu biittan asfaltiyara asi hamutishe dizayssa be7o

Hayssi nu deren haaththay goggida diiche geetettes hayssi nu deren haaththa goggida diiche geetettes hayssi nu deren haaththay goggida diichee geetettes hayssi nu deren haaththay goggida diiche geetettes ayssi nu deren haaththay gogida diichee geetettes

hsannu dere kataman puge eqkidayssa be7o sayssannu dere kataman puoke ekidayssa be7o saysannu dere kataman puke ekkidayssa be7o saysannu dere kataman puke ekkidayssa be7o sayssannu dere kataman puke eqkidayssa be7o sayssannu dere kataman puke eqkidayssa be7o

hayssi nu kataman dizaa foogia geetette sayssi nu kataman dizaa foogea geetette sayssi nu kataman dizaa fuogea geetette sayssi nu kataman dizaa foogea geetette sayssi nu kataman dizaa foogea geetette sayssi nu kataman dizaa fogea geete

hayssi asay nu biittan zarashem uttidi biitta meta birshishenne tobishey doosona hayssi asay nu biittan darasham uttidi biitta meta birshishenne torbishe doosona hayssi asay nu biitta darashan uttidi biitta meta birshishenne tobishe doossona

Hayssi nu biittan lamba duuqiza maaddaya geetettes hayssi nu biittan lamba duuqiza maaddaya geetettes hayssi nu biittan lamba duuqiza maaddaya geetettes hayssi nu biittan lamba duuqiza maaddaya geetettes hayssi nu biittan lamba duqiza maaddaya geetettes.

Hayssi asay nu dere biittan addarashayan uttidi tobbishe dizaysa be7oos,haysi asay nu biitta addarashan uttidi tobbishenne biitta metowa birshishe dizaysa be7oos,

Hayssi asay nu biitan adarashan uttidinne tobbishenne xaafishe dizaysa be'oos. Hayssi asay nu biitan adarashan uttidinne tobbishenne xaafishe dizaysa be'oos. Hayssi asay nu biitan adarashan uttidinne tobbishenne xaafishe dizaysa be'oos. Hayssi asay nu biitan adarashan uttidinne tobbishenne xaafishe dizaysa be'oos.

hayssati nu biitta asati issi bolla shiiqi utidi biitta duussa ba zoretishenne tobishe dizayssa be oos hayssati nu biitta asati issi bolla shiiqi utidi biitta duussa ba zoretishenne tobishe dizayssa be oos hayssati nu biitta asati issi bolla shiiqi utidi biitta duussa ba tobishenne zooretishe dizayssa beoos

hayssati nu dere poolisetiinne asay adarashsha utiidi biitta meta birshshishenne tobishshe dizayssa be'oos hayssati nu dere poolisetiinne asay adarasha utiidi biitta meta birshishshenne tobiishshe dizayssa be'oos hayssati nu dere poolisetiinne asay adarashsha utiidi biitta meta birshishshenne tobiishshe dizayssa be'oos

Hayssi nu dere asay pitida qoshasha baralan atidi efishe de7osona. Hayssi nu dere asay pitida qoshaasha baralan aatidi efishe doosona. Hayssi nu dere asay pitida qoshaasha baralan aatidi efishe doosona. Hayssi nu dere asay pitida qoshaasha baralan aatidi efishe doosona.

Hayssi asaye makinu sidi makine bolla qoshasha caanni sheedizayssa be oos hayssi asaye makinu ssid makine bolla qoshasha caanni sheedizayssa beoos hayssi asaye makinu sidi makine bolla qoshasha caani sheedizayssa be'os.

ayiasay n biittan heera ittishenne geeshshishe dizayssa beoohaysi asay nu biittan heera pittishenne geeshshishe dizayssa beyoos hayssi asay nu biittan heera pittishenne geeshshishe dizayssa beyoos hayssi asay nu biittan heera fittishenne geeshshishe dizayssa beyoos

Heerappe pittida qushasha hidi makinay qolishe de.izayssa be oos heerappe pittida qushashaa makina ehidi qolishe dizayssa be oooos heerappe pittida qushasha hidi makinay qolishe dizayssa be'oor.'

hayssi he nu biittas hayssi bolla shiiqi utti di katama pittishenne katama geeshshatetha naagish heddizayssa beyoos ayssehe nu biitas hayssi bolla shiiqi utti di katama pittishenne katama geeshshatetha naagish hedizayssa be7oos haysse nu biitas hayssi bolla shiiqidi katama pittishenne katama geeshshatetha naaqish hedizayssa beo

Hayssa say nu biittan qushasha pittishenne denthi shedizayssa beyo sayssa nu biittan say qushasha fittishenne denthi shedizayssa beyo sayssa nu biitna say qushasha pittishenne denthi shedizayssa beyo sayssa nu biittan say qushasha pittishenne denthi shedizayssa beyo sayssa nu biittan say qushasha pittishenne denthi shedizayssa be7o

Hayssanu direzan qoshashida litira asay hissi bolla hidi qolish he dizayssa beos hayssanu direzan qoshashida liitira haissi bollaydi asay qolish hedizayssa beyos hayssanu direzan qoshashida liitira hissi bollayidi asay qolish he dizayssa be'o hayssanu direzan qoshashida litira hissi bollayide asay qolish he dizayssa beo..

hayssa nnu direnayti maata shi shidi makinan caani she dizayssabeo hayssannu derenayti maatashi shidi makinan caani she dizayssabeo hayssanu derenayti maata shi shidi makinan caanishe dizayssabeoo hayssino derenayti makinan shi shidi maata caani shedizayssabeoos hayssino derenayti makinanshi shidi maata caanishe dizayssabeoo

hayssati nu biitta as hayssi bolla shiiqidi qoshasha denthishenne katama geesh shedizayssa be oos hayssati nu biitta asati issi bolla shiiqidi qoshasha denthishenne katama geesh shedizayssa be oos hayssati nu biittas hayssi bolla shiiqidi qoshasha denthishenne katama geesh shedizayssa be oos

H1ayssi nu derey asay katama fittishenne qoshasha denxishe dizayssa be7os hayssinu derey asay katama pittishenne qoshasha denxishe dizayssa be7os hayssi nu derey asay katama pittishenne qoshasha denxishe dizayssa be7os hayssi nu derey asay katama pittishenne qushasha denxishe dizayssa be7os.

Hayssi asay nu biitta makina issidi makina pollayqa caanni shedizayssa beyoo sayssi asay nu biitta makina ayssidi makina pollayga caannishedizayssa beyooo sayssi asay nu biitta makina issidi makina pollayqqa caanni shedizayssa beyoo sayssi asay nu biitta makina issidi makina palayka caanni shedizayssa beyooo.

hayssannu dere katama makinan asay qoshasha caani shedizayssa be7os Hayssannu dere katama makinan asay qoshasha caani shedizayssa beyos hayssannu dere kataman makinan asay qoshasha caani shedizayssa beyos hayssannu dere katama makinan asay qoshasha caani shedizayssa beyos hayssanu dere katama makinan asay qoshasha caani shedizayssabeo.

hayssi asay nu biittan katama pittishenne ogiya geeshishe dizayssa be onus hayssi asay nu biittan katama pittishenne ogiya geeshishe dizayssa be oos hayssi asay nu biittan katama pittishenne ogiya geeshishe dizayssa be onous hayssi asay nu biittan katama pittishenne ogiya geeshishe dizayssa be oos

hayssati nu dere asati makinan qoshasha caani sheddizayssa beyos hayssati nu dere asati makinan qoshasha caanni shedizayssa beyoos hayssati nu dere asati makinan qoshasha caani sheddizayssa beyoos hayssati nu dere asati makinan qoshasha caani shedizayssa beyoos hayssati nu dere asati makinan qoshasha caani shedizayssa beyoos

Hayisatiu dire asati katama geeshshishenne qoshasha pittishe dizayssa beyo saysatinu dire asati katama geeshshishshenne qoshasha pittishe dizayssa beyoos haysatu dire asati katama geeshishenne qoshasha pittishe dizayssa be oos fayssati dire asati katama geeshshishenne qoshashsha pittishe dizayssa beyos

Faranisaye firisidaniteya itopheya firisidanitey mokishe dizayisa be'os faranisaye firisidaniteya itopheya firisidanitey mokishe dizayisa dizayisa be'os faranisaye firisidaniteya itopheya firisidanitey mokishe dizayisa be'os faranisaye firisidaniteya itopheya firisidanitey mokishe dizayisa be'os

Hayssi asay nu biittan kataman issi bolla shiiqidi tobishe dizayssa be'oos. Hayssi asay nu biittan kataman issi bolla shiiqidi tobishe dizayssa be'oos hayssi asay nu biittan kataman issi bolla shiiqidi tobishe dizayssa be'oos.

Hayssinu dere asay adarashan uttidi biitta meta birshan awto bishe diyoga beyoos hayssinu dere asay adarashan uttidi biitta meta birshan awto bishe diyoga beyoos hayssinu dere asay adarashan uttidi biitta meta birshan awto bishe diyoga beyoos hayssinu dere asay adarashan uttidi biitta meta birshan awto bishe diyoga beyoos.

Haysse nu bittas hayssi bolla darashan utidi beitta meta birshi shenne zoretishe dizayssa beyoos haysse nubitasayssi bolla darashan uti di beitta meta birshi shenne zoretishe dizayssa beyoos haysse nu bitas ayssi bolla darashan utidi beitta meta birshi shenne zooretishe dizayssa beyoos.

hayssati kare gade asati banta metaa birshishenne adarashan utidi tobishe dizayssa beyoos hayssati kare gade asati banta meta birshishenne adarashshan uttidi tobishe dizayssa beyoos hayssati kare gade asati banta metaw birshishenne adarashshan utidi tobishe dizayssa beyoos

Hayssi nu biittan dere cimati matha mukkana maatawoyqqide eqqidayssa be'oos hayssi nu biittan dere cimati mathamukkana maatawoykkide eqqidayssa be7oos hayssi nu biittan dere cimati mathamukkana maatawoykkide eqqidayssa beyoos hayssi nu biittan dere cimati matha mukkana maata oyqqide eqqidayssa be'oos.

ayssi asay nu beittan darashan utili tobishenne beitta meta birshi sheddizayssa be oos hayssi asay nu beittan darashan utidi tobishenne beitta meta birshi shedizayssa be oos hayssi asay nu beittan darashan utidi tobishenne beitta meta birshi shedizayssa be oos hayssi asay nu bettan darashan utiliso tobishenne beitta meta birshi shedizayssa be oos

Hayssi nu biittashay badala gi dunkidi badala yuuyy xeellishe dizayssa be oos hayssi nu biittasay badala giddun eqidi badala yuuy xeellishe dizayssa be oos hayssi nu biittasay badala gi dunqidi badala yuuyuy xeellishe dizayssa be oos hayssi nu biittashay badala gi dunqidi badalla yuuy xeellishe dizayssa be oos.

hayssati nu direyasay adarashsan eqqidi tobishenne odettishe dizayssa be oo hayssinu dereyasay adarashan eqqidi tobishenne odetishe dizayssa beoos hayssinu direyasay adarashsyan eqqidi tobishenne odettishe dizayssa be oos hayssinu direya say adarashan eqqidi tobishenne odettishe dizayssa be7oos

Hayssa nu biittas hezooretishi addenne mace adarashan qizayssa beyoos hayssa nu biittas hezooretishi addenne maceadarashan qizayssabeyoos hayssa nu biittas hezooretishi addenne mace adarashan qizayssa beyoos hayssa nu biitas hezooretishi addenne mace adarashan qizayssa beyoos hayssa nu biittas hezooretish addenne maceadarashan qizayssabeyoos.

hayssati pooliseti nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe doonsona hayssati pooliseti nubiittan adarashan uttidi toobishenne xaafishe doonsona hayssati pooliseti nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe doonsona

Hayssi pooliseti nu biittan adarashan okizi tobishe dizayssa be oos hayssi pooliseti nu biittan adarashan okiti tobishe dizayssa beyoos hayssi pooliseti nu biittan adarashan ukizi tobishe didayssa be oos

Hayssati pooliseti nu biittan issi bolla shiiqidi oganeqqi dagga beyoos hayssati pooliseti nu biittan issi bolla shiikidi oganeqqi daga beyoos hayssati pooliseti nu biittan issi bolla shiiqidi oganeqqi daga beyoos hayssati pooliseti nu biittan issi bolla shiiqidi oganeqqi dagga be'yo.

Hayssati nu biitta pallisseti biita metuwassine biitta dussi issi bolla shiqqidi zorretishe dishshin be'osi hayssati nu biita polliseti addarashan uttidi biitta metuwassine biitta dussasi issi bolla shiqqidi bantta qofa woththishin be'osi hayssati nu biita polliseti issi bolla shiqqidi biita metowasine biita dussas bantta qoffa woththidhin be'osi.

Hayssati nudere poolisetinne asayi shiiqidi tobishenne biittameta birshi sheedizayssa be'oos haysati nudere polisetinne asayi shiiqidi uttiti tobishenne biittameta birshi sheeydizayssa be'oos hayssati nudere poolisetinne asay shiiqidi tobishenne biittameta birshi sheedizayssa be'oos.

Hati nu direyasaya darasha muttidi biitta meta birshi shenneeto bishe dizayssa be ooos hayssati nu direyasaya darasha muttidi biitta meta birshi shenneeto bishe dizayssa be oos hayssati nu direyasaya darasha muttidi biitta meta birshi shenneeto bishe dizayssa be ous.

Hayssati nu dere asati metowa be7ishenne birshishenne tobbishe dizaysa be7os. Haysati nu dere asay metota birshishenne tobbishe dizayssa be7oos .Haysati nu dere asati metowa be7ishenne birshishe nne tobbishe dizaysa be7oos. Haysati nu dere asati metowa be7ishenne birshishenne tobbishe dizaysa be7oos.

Hay nu biittana darasheyan uttidi biitta meta birshishenne tobishe dee hayssi asay nu biittana darashan uttidi biitta meta birshishenne tobishe deees hayssi asay nu biittana darashan untidi biitta meta birshishenne tobishe deees hayssi asay nu biitta darashan uttidi biitta meta birshishenne tobishe dees

aysati poolisetinne asaye nu biittan darashi yan uttidi biitta metabirshishenne tobishe doosona hayssati asatinne pooliseti nu biittan darashi yan uttidi biitta metabirshishenne tobishe doossona hayssati poolisetinne asaye nu biittan darash an uttidi biitta metabirshishenne tobishe doosona

hayssi asay nu biittan putiya haatta ushshishenne tokkishe diza asa beyoos hayssi asay nu biittan putiya tokkishenne haatta ushshishe diza asa beyoos hayssi asay nu biittan putiya tokkishenne haatta ushshishe diza asa beyoos

Hayisi assayi ha addarashani uttidi tobishenne hadsayoishe deyissa beyosi Hayisi assayi ha addarashani uttidi tobishenne hadsayoishe deyissa beyosivHayisi assayi ha addarashani uttidi tobishenne hadsayoishe deyissa beyosi

Hedzu assati nu bitta meadarashan utidi bitta meta birishishene tobishe dizayissa beyossi Hedzu assati nu bitta meadarashan utidi bitta meta birishishene tobishe dizayissa beyossi Hedzu assati nu bitta meadarashan utidi bitta meta birishishene tobishe dizayissa beyossi

hayssati nu biitta ayeeti banta duussa baazoretishshinne biitta meta birshanawa hasazishe dizayssa be oos hayssi nu biitta aeti banta duussa baazoretishshinne biitta meta birshanawe hasayishe dizayssa be ooshayssati nu biitta ayeti banta duussa baazoretishinne biitta meta birshanawa hasayishe dizayssa

itophiya kawaaranne faransaawe kawaarana mayssi bolla shiiqidi woththida qoba itoophiya kabaaranne faransaawe qoka kawaarana maysi bolla shiiqidi woththida qoba itoophiya kabaaranne faransaawe kawaarana maysi bolla shiiqidi woththida qoba itiophiya kabaaranne faransaawe kawaarana maysi bolla shiiqidi woththida qoba

Hayssatinu dereyasa issi bolla oydeanu tidikka aishenne ufayetishi dizayssa be oos haysatinu dereyasa issi bolla oydeanu tidika aishenne ufayetish dizayssa be oos hayssatinu dereyasa issi bolla oydenu tidika aishenne ufayetishe dizayssa beoos hayssatinu dereyasa issi bolla oydenu tidika aishenne ufayetishi dizayssae.

Hayssi asay nu biittan adarasha uttidi tobishenne biitta meta birshi shedizayssa beoos hayssi asay nu biitta adarasha uttidi tobishenne biitta meta birshi shedizayssa beoos hayssi asay nu biittan adarasha uttidi tobishenne biitta meta birshi shedizayssa beoos hayssi asay nu biitta adarasha uttidi tobishenne biitta meta birshi shedizayssa be7oo.

Dubiitta asay issi bolla shiiqidi putiya haaththe ushshi shedishin be'oo saysati nu beitta sayssi bolla shiiqidi puti haaththe ushshi shedishin be'oo saysati nu beitta sayssi bolla shiiqidi puti haaththe ushshi shedizayssa beo hayssati nubiitta asay issi bolla shiiqi uttidi putiy haaththe ushshi shedizizayssa

hayssanu derezan asay adarashan uttidi tobishenne biitta meta birshishe hessi bolla dizayssa beyoos hayssanu derezna asay tobishenne biitta meta birshi shedizayssa be oos hayssanu derezan asay adarashan hissi bolla uttidi toobishenne biitta meta birshi shedizayssa be oos hayssanu derezan asay hissi bolla adarashan uttidi tobishenne biitta meta birshi shedizayssa beoo

Haysi asay nu bittan addarashan uttidi tobishshene xafishe dizayssa be'os Haysi asay nu bittan addarashan uttidi tobishshene xafishe dizayssa be'os Haysi asay nu bittan addarashan uttidi tobishshene xafishe dizayssa be'os

posta keethtan diza urazi posta keeththara yida piisiya urayyoo immishe diyaga beyoos posta keeththan diya uray posta keeththara yida piisiya posta keeththa uraas immishe dizayssa be'oos

Hayssiyasay nu biittan xaafishenne tobishe dizayssa be oos haysiyasay nu biittan xaafishenne tobishe dizayssa beoos hayssi asay nu biittan xaafishenne tobishe dizayssa be7oos hayssi asayn nu biittan xaafishenne tobishe dizayssa beoos hayssi asayn nu biittan xaafishenne tobishe dizayssa be7oos.

haysiyaasay nu biittan darashan xaafishenne ufayttishe uttidayssa beoo saysiyaasay nu biittan darashan xaafishenne ufayettishe uttidayssa be7oo saysiyasay nu biittan adarashsan xaafishenne ufayetishe uttidayssa be7oo saysiyasay nu biittan darashan xaafishenne ufaytishe uttizayssa

Haysa nu deren astamarey nayta tamarisishe de'oga be'osi, Haysa nu deren astamarey nayta tamarisishe de'oga be'osi,

Hayssi nu biittan maya bayzida keththan mayoy kaqqeti uttidagga be'os hayssi nu biittan maya bayzida keththan mayoy kaqqeti uttidagga be'os hayssi nu biittan maya bayzida keththan mayoy kaqqeti uttidagga be'os hayssi nu biittan maya bayzida keththan mayoy kaqqeti uttidagga be'os.

Biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe doossona hayssi asay nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe doossona hayssi asay nu biittan adarashan uttidi tobishenne xaafishe doossona hayssi asay nu biittan adarashan utidi tobishenne xaafishe dooso.

Hayssi asay issi kilasen uttidi nababishe doosona hayssi asay issi kilasen uttidi nababishe doosona hayssi asay issi kilasen uttidi nababishe dooson.

Hayssin dere asay issi bolla shiqidi thobbishinne odeththishe dizayssa be7oos; Hayssin dere asay issi bolla shiqidi thobbishinne odeththishe dizayssa be7oos; Hayssin dere asay issi bolla shiqidi thobbishinne odeththishe dizayssa be7oos;Hayssin dere asay issi bolla shiqidi thobbishinne odeththishe dizayssa be7oos.

Hayisi nu bitta nayiti meda gelidi toho ku'aseya ka'ishe dizayisa be'os hayisi nu bitta nayiti meda gelidi toho ku'aseya ka'ishe dizayisa be'os hayisi nu bitta nayiti meda gelidi toho ku'aseya ka'ishe dizayisa be'os hayisi nu bitta nayiti meda gelidi toho ku'aseya ka'ishe dizayisa be'os.

Hayssi nuu biitta natti toho kuwase ka'izayssa hayssi nuu biitta natti toho kuwase ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti toho kuwase ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti toho kuwase ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti toho kuwase ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti toho kuwase ka'ishe dizayssa be'os.

Hayssi nu dereyas hayssi bolla shiiqidi zoretishenne tobishe beitta meta birshi shedizayssa be'o. Hayssi nu dereyas hayssi bolla shiiqidi zooretishenne tobishenne beitta meto birshi shedizayssa be'oo. Hayssi nu dereyas hayssi bolla shiiq hustidi zoretishenne tobishenne beitta meta birshi shedizayssa beyo.

Hayssamnu kataman takisiyanne saykila laaggishe dizayssa beyo shayssamnu kataman takisiyanne saykilalaaggishe dizayssa beyo shayssamnu kataman takisiyanne saykila laaggishe dizayssa beyo hayssamnu kataman takisiyanne saykida laaggishe dizayssa beyo shayssanu kataman takisiyanne saykidalaaggishe dizayssa be'o.

hayssa nu dere asay issi bolla dubbushan shiiqidi tobishenne biitta meta birshishe dizayssabeyoos hayssi nu dere asay dubbu shan issi bolla shiiqidi biitta meta birshishenne tobishe dizayssabeyoos hayssi nu dere asay dubbushan issi bolla shiiqidi biitta meta birshine tobishe dizayssabeyoos hayssi nu dere asay dubbushan issi bolla shiiqidi biitta meta birshishenne tobishe dizayssabeo

Hayssati nuzere nayti maabiraateya ooththiya oosanchoti maabiraateya ooththushi yedizayssabe oos hayssati nudernayti maabiraateya ooththiya wosanchoti maabiraateya ooththushi ye dizayssabe oos hayssati nudere nayti maabiraateya ooththiya oosanchoti maabiraateya ooththush yedizayssabe oos.

hayssi nu biittan makhinaynne asay manareyan kizayssa beyoos hayssi nu biittan asayinne makhinay manareyan kizayssa be oos hayssa nu biittan asayinne makhinay mannareyan kizayssa beyoos hayssa nu biittan asayinne makhinay manareyan kizayssa beyoos hayssa nu biittan asayinne makhinay manareyan kizayssa be7oos

Hayssati nu deriyasay takisan caaneti shedizayssa be7oos haysati nu dereyasay takisen caaneti shedizayssa be7oos hayssati nu dereyasay takisen caaneti shedizayssa be7oos hayssati nu deriyasay takisen caanetti shedizayssa be7oos haysati nu deriyasay takisen caaneti shedizayssa be7oos.

Hayissi asay nu bitan adarashian uttidi bita meta birshishenne tobbishe deosonna hayissi asay nu bitan adarashian uttidi bita meta birshishenne tobbishe deosonna hayissi asay nu bitan adarashian uttidi bita meta birshishenne tobbishe deosonna.

Hayisi hayti nu biittan shunkurotanne bim'ilo'a abayzi sheedizayssa be'o

Hayssati nu dere asati issi bolla sheeqidi tokkiya uyishe ufayetishe doossona hayssati nu dere asati issi bolla sheekidi tokkiya uyishe ufayetishe doossona hayssati nu dere asati issi bolla sheeqidi tokkiya uyishe ufayetishe doossona hayssati nu dere asati issi bolla sheekidi tokkiya uyishe ufayetishe doossona

nu kataman asayinne makhinay mannare eqqidayssa be oos nu kataman asayinne makhinay mannare eqqidayssa be oos nu kataman asayinne makhinay mannare eqqidayssa be oos nu kataman asayinne makhinay mannare eqqidayssa be oos nu kataman asayinne makhinay mannare eqqidayssa be oos

ha naya malaya huyan wothada ogiandeqqada ufayetta she dizayssa beyoos hanaya ogean dheqqada malaya huyan wothada ufaytta she dizayssa beyoos hanaya ogen eqqada malaya huya mitatapbeshedizayssa beyoos

Ana naya nu biittan baahile may7a hashiya bolla wottada wora xeellashidawus anna naya nu biittan baahile may7a hashiya bolla wottada wura xeellashidawus ana naya nu biittan baahile may7a hashiya bolla wottada wora xeellashe da7awus

Haysiasay nubiitaailyamay'a ma'idi dubbushan gupishe dizayssa beoos hayssi asay nubiittan baahileya may'a ma'idi dubbushan guppishe dizayssa beoos hayssi asay nubiittan baahiliya may'a ma'idi dubbushan guppishe dizayssa beoos.

aawaaran aaro waytti sheyn nu biitta bazzan eqkidaga beyoos awaarana aaro haytti sheyn nu biitta bazzan ekkidaga beyoos awaarana aaro waytti shey nu biitta bazzan ekidaga beyoos aawaarana aaro waytti sheyn nu biitta bazuan eqkidaga beyoos

Hayssiyasay nu biittan wora giddo gelidi yuuyi wiyaadhi xeelli she dizayssa be7oo hayssiyasay nu biittan wora giddo gelidi yuuyi wiyaadhiti xeelli shedizayssa be7o hayssiyasay nu biittan wora giddo gelidi yuuyi wiyaadhiti xeelli shedizayssa be7oo hayssiyasay nu biittan wora giddo gelidi yuuyi wiyaadhiti xeelli shedizayssa beoo

hayssi yaddey nu biittan makalla yaagetiya do7a oykkideeqqidayssa be7oos hayssi addey nu biittan makalla yaagetiya do7a oykki deeqqidayssa be7oos hayssi addey nu biittan makalla yaagetiya do7a oykkideeqqidayssa be7oo hayssi addey nu biitta makalla yaagetiya do7a oykki deeqqidayssa be7oo

isiyanate sha miziya mayidi guuppeya oykkidi eqqidosona ufayettishe hayssi nu derenayti issiyanatisha miziya mayidi ufayetishe guuppea oykido ekkidosona hayssi nu dere nayti issiyan ate sha miziya may7idi ufayetishe guupey oykkido ekkidosona hayssi nu derenayti issiyanete fila may7idi ufayetishe gupe oyide

Hayssanu direzan diza bazzanne makhinawu ge beeshe dos haysanu derezan diza bazzaanne makhinawu ge beeshe doos haysanu derezan diza bazzaanne mahinawu ge beeshe dos haysanu direzan diza bazzanne mahinawu ge beeshe dos haysanu derezan diza bazzanne mahinawu ge beeshe dos haysanu direzan diza bazzanne makinaw gea beeshe dos.

hayssa nu biittan issiyaaya gatta keeththa sintham payta sheeqqizayssabe7oos hayssa nu biittan issiyaya gatta keeththa sinthamo payta sheqqizayssabe7oos hayssa nu biittan issiyaya gatta keeththa sinthamo hayta sheqqizayssabeyoos hayssa nu biittan issiyaaya gatta keeththa sintham hayta sheqqizayssabe7oos hayssa nu biittan issiyaya gatta keeththa sinthamo payta sheqqizayssabeo

Ayssati nam'u nayti nu biitta mitha bolla utti di macara addera ufayetishe dizayssa be'oo hayssa nu biitta nam'u nayti mitha bolla uttidi macara addera ufayetishe dizayssa be'oo hayssa nu biitta nam'u nayti mitha bolla uttidi macara addera ufayetishe dizayssa beo.

Hayssi nu deere na'ay aaban limmiishe dizayssa be'oos hayssi nu deere na'ay aaban limmiishe dizayssa be'oos hayssi nu deere na'ay aaban limmiishe dizayssa be'oos hayssi nu deere na'ay aaban limmiishe dizayssa be'oos ayssi nu deere na'ay aaban limmiishe dizayssa be'oos.

hayssi nayti nu biittan kawa duuriya kardiya malagabishe dizayssa be'os hayssi nayti nu biittan kawa duuriya kardeya malagabi shedizayssa beyoos hayssi nayti nu biittan kawa duuriya kardeya malagabishe dizayssa beyos hayssi nayti nu biittan kawa duuriya kardeya malagabishe dizayssa beos

Hayssi nu biitta assay salfen eqqidi dijjitale matawaqqa mazagabetishe dizayssa be'oos hayssa nu biitta assay salfen eqqidi dijjitale matawaqqa mazagabetishe dizayssa be'oos hayssi nu biitta assay salfen eqqidi dijjitale matawaqqa mazagabetishe dizayssa be'oos hayssi nu biitta assay salfen eqqidi dijjitale matawaqqa mazagabetishe dizayssa be'oos

Hayssi nu dere asay mazagabettishe selifiya eqiddi dizayssa be'os. Hayssi nu dere asay mazagabettishe selifiya eqiddi dizayssa be'os. Hayssi nu dere asay mazagabettishe selifiya eqiddi dizayssa be'os. Hayssi nu dere asay mazagabettishe selifiya eqiddi dizayssa be'os.

Hayssa nu biiththa na7ithi adaaraashan uththidi komppitheriya mazagabishe dizayssa be7oos; Hayssan nu biiththa na7ithi adaaraashan uththidi komppitheriya mazagabishe dizayssa be7oos; Hayssan nu biiththa na7ithi adaaraashan uththidi komppitheriya mazagabishe dizayssa be7oos; Hayssan nu biiththa na7ithi adaaraashan uththidi komppitheriya mazagabishe dizayssa be7oos.

hayssaasay nu biittan kawaas karday egganamma zagabetishe didayssa be7oo sayssa asay nu biittan kawaas karday egganooma zagabeti she didayssa be7oo sayssa asay nu biittan kawaas karday egganoma zaggabeti she didayssa beoo haysaasay nu biittan kawaas karday egganomma zaggabeti she didayssae

Hayisa asay nu biittan darashan uttidi tobishenne biitta meta birshi sheeydizayssa be oos hayssiyasayn nu biittan darashan uttidi tobishenne biitta meta birshi sheedizayssa be oos hayssiyasayn nu biittan darashan uttidi tobishenne biitta meta birshi sheedizayssa be oos haysiyasayn nu biittan darashan uttidi tobishenne biitta meta birshi sheedizayssa

hayssa nu biitta asay digitaley matoga mazagabeti shedizayssa xeelloos hayssa nu biittan asay digitale matoga mazagabetti shedizayssa xeelloos hayssa nu biita asay digitale mato ga mazagabetti shedizayssa xeelloos hayssa nu biitta asay digitaley mato ga mazagabeti shedizayssa xeeloos

Hayssati udere nayti timirte keeththa mazagabeti sheddizayssa beoo sayssati nu dere nayti timirte keeththa mazagabeti sheddizayssa be'oo hayssati nu derenayti timirte keeththa mazagabeti sheddizayssa be'oo saysati uderenayti timirte keettha mazagabeti sheddizayssa be'o sayssati u derenayti timirte keeththa mazagabeti sheddizayssa be'oo.

Ayssi asay nu biittan kawakar deeggishe dizayssa beyoo saysi asay nu biittan kawakar deeyggishe dizayssa beyoo saysi asay nu biittan kawakkar deeyggishe dizayssa beoo sayssi asay nu biittan kawakar deeyggishe dizayssa beyooo saysi asay nu biittan kawakkar deeyggishe dizayssa beyoos.

Hayssinu dere asay kawa kardiya yegganau mazagabettishe dizayssa beyo sayssinu dere asay kawa kardiya yeggana mazagabettishe dizayssa beyo sayssi asay kawa kardiya yegganau mazaggabettishe dizayssa beyo hayssinu dere asay kawa kardiya yegganau mazagabettishe dizayssa beyo.

is nu biittan asay dijitale matoqe ekkanaw mazagabetti sheddizayssa be7oos hayssi nu biitta asay digitale matoqe ekkanaw mazagabetishe dizayssa be7oos hayssi nu biitta asay digitale matoqiya ekkanaw mazagabettishe ddizayssa be7oo hayssi nu biitta asay digitale matawuqiya ekkanaw mazagabettishe dizaysa

Hayssi asay nu biittan kawa kardi ekkanau mazagabetti shedizayssabeyo saysi asay nu biittan kawa kardi ekkanaw mazagabetti shedidayssa beyo saysi asay nu biittan kawa kardiekkanaw mazagabetti shedidayssa beyo sayssi asay nu biittan kawa kardi ekkanawu mazagabetti shedizayssa beyo hayssi asay nu biittan kawa kardiekkanaw mazagabetti shedizayssabeo.

hayssa nu deren asay kawaadora na salpeekizayssa beyoos hayssa nu deren asay kawaadorana salpeekkizayssa beyoos hayssa nu deren asay kawaadorana salpeekizayssa beyoos hayssa nu deren asay kawaadorana salpeekizayssa be7oos hayssa nu deren asay kawaadorana salpeekizayssa be7oos

hayssati nu deri asazi si bolla shiiqidi kawa duorishe doosona hayssati nu dere asati si bolla shiiqidi kawa duorishe doossona hayssati nu dere asati si bolla shiiidi kawa duorishe doosona hayssati nu dere asati si bolla shiiqidi kawa doorishe dooson

Haysi nayti nu bittan kuwasa ka7iza nayti banta isortiya afila mayidi ufayetishenne guppishe dezaysa be7os.haysi nayti kuwasiya ka7iya nati nu bittazan banta isortiya maya mayidi ufayetishenne guppishe de7izaga beyos.

nayti nu biittan isportiya fila mayidi ogeara woxxi sheedizayssa be7oos hayssi nayti nu biittan isportiya fila may7idi ogeara woxxi she dizayssa be7yoos hayssi nayti nu biittan isfortiya fila mayidi ogiara woxxi sheeydizayssa be7oos

hayssi nayti tooko aasiya ka7ishe dizayssa be7oos hayssi nayti tooko aasiya kaa7ishe dizayssa be7oos hayssi nayti tooko aasiya kaa7ishe dizayssa be7oos h

ayssi nu biittan isportiya oththida naata poota densidi taappe lan kessidaga beyoos hayssi nu biittan isportiya ooththida naata poota densidi taappe lan kessidaga beyoos ayssi nu biitta isportiya oththiza naata poota dentsidi taappe lan kessidaga beyoos

Haysi nubitawey mayka sinsomothi dibiitta dussa baa asayi shedizayssa beyoos hayssi nubitawey maykeya sinsomothi dibiitta dussa ba asayi shedizayssa beoos hayssi nubitawey maykya sinsomothi dibiitta dussa baa aasay shedizayssa be7oos haysi nubitawey mayke sinsomothi di biitta dussa baa asay shedizayssa beo

Hayssa nu bitta nayti medan toho kuwase ka'ishe dizayssatti be'os hyssi nu biitta naytti tohokuwasiya ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti medan too kuwasya ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti medan toho kuwasiya ka'ishe dizayssa be'os hayssi nu biitta naytti medan too kuwasya ka'ishe dizayssa be'os.

Hayssa nu derezan shiqqidi issporte nayita zorishe dizzayisa be'os hayissa nu derezan shishid essporte nayita zorishin beyos.

hayssanu derezanati isti bolla shiiqidi isporteya ooththi shedeyssabeqo haysanu derenayti issi bolla shiikidi isportey ooththi shedizayssabeo shaysanu derenayti issi bolla shiiqidi isporteya oothth shedizayssabe oo haysanu derenayti istibolla shiikidi isporte ooththi shedizayssabeo shaysanu derenayti issibolla shikidi isporte ooththi shedizayssabeo

haysati nu dere nayti too kuwase ka'ishe dizayssa be'os.

Hayssa nu biittan nayti medan tooko haasiya kaa'ishin gaxan uttidi asay xeellishe dizayssa be'oos hayssa nu biittan tooko haasaya naytimedan kaa'ishin gaxan uttidi asay xeellishe dizayssa be'oos hayssa nu biittan tooko haasaya naytimedan kaa ishin asay gaxxan utidi xeellishe dizayssa be'os.

Hayssati nu direnayti meedan tooko haseya kaqishe dizayssa be7oos hayssati nu direnayti meedan tooko haaseya kaaishe dizayssa beyoo hayssati nu direnayti meddan tooko hasea kaaqishshe dizayssa beyoos hayssati nu direnayti meddan tooko hase a kaishe dizayssa be7oo.

Hayssi nu derenayti tooko haasaya medan kaa7ishe dizayssa be oosay sinu derenayti tooko hasaya medan kaa7ishe dizayssa be oosay sinu derenayti tooko hasaya medan kaishe dizayssa be oosay sinu direnayti tooko hasaya medan ka7ishe dizayssa be oosay sinu derenayti tooko hasay medan kaishe dizayssa beo

Hayssi nu biittan guotha nayti ufayetishe guppishe dizayssa be oos hayssi nu biittan guotha nayti ufayetishe guppishe dizayssa be oos hayssi nu biittan gootha nayti ufayettishe guppishe dizayssa be oos hayssi nu biittan gootha nayti ufayetishe guppishe dizayssa be oos hayssi nu biittan guotha nayti ufayetishe guppishe dizayssa be'oos.

Hayssinu derenayti ufayetishenne kaa7ishe wolera eqqidayssa be7o sayssinu derenayti ufayetishenne kaa7ishe wolera eqqizayssa be7o sayssinu derenayti ufayetishenne kaa7ishe wolera eqqizayssa be7o sayssinu derenayti kaa7ishenne ufayetishe wolera eqqizayssa be7o sayssinu derenayti kaa7ishenne ufayetishe wolera eqqizayssa be7o.

Hayssa nu dere nayti kowaasiya kaano medda gelidi issi bolla toobishe dizayssa be7oos hayssa nu derenayti kowaasiya kaano meda gelidi issi bolla toobishe dizayssa beyoos hayssa nu derinayti kowaasiya kaano meda gelidi issi bolla toobishe dizayssa beyoos hayssa nu derenayti kowaasiya kaano meda gelidi issi bolla toobishe dizayssa be7oo.

Hayssati nu dirinayti si bolla shiiqidi medan kaishe dizayssa be oos hayssati nu direnayti si bolla shiiqidi medan kaaishe dizayssa be oos hayssati nu dirinayti isi bolla shiiqidi medan kaaishe dizayssa be oos hayssati nu direnayti isi bolla shiqidi medan kaishe dizayssaeo.

Hayssati nayti nu biittan tooko aasiya kaayishe doossona hayssati nayti nu biittan tooko haasiya kaa7ishe doossona hayssati nayti nu biittan tooko aasiya kaayishe doossona hayssati nayti nu biittan tooko aasiya kaa7ishe doosona hayssati nayti nu biittan tooko waasiya ka7ishe doosona

Hayssati nayti nu biittan woxxishe doossona hayssati nayti nu biittan woxxishe doossona hayssati nayti nu biittan woxxishe doossona hayssati nayti nu biittan woxxishe doossona hayssati nayti nu biittan woxxishe doossona hayssati nayti nu biittan woxxishe doossona.

Hayssannu dere nayti guppishenne ufayettishe dizayssa beyoos hayssannu dere nayti guppishenne ufayetishe dizayssa beyoos hayssannu dere nayti guppishenne ufayettishe dizayssa beyoos hayssannu dere nayti guppishenne ufayetishe dizayssa beyoos hayssanu dere nayti guppishenne ufayetishe dizayssa be'oos

hayssati nu biittan xuufeya xaafiya dabtareye geetettosona hayssati nu biittan xuufeya xaafiya dabtareye geetettosona hayssati nu biittan xuufeya xaafiya dabtare geetettosona hayssati nu biittan xuufeya xaafiya dabtare yeggeetettosona hayssati nu biittan xuufiya xaafiya dabtare yeggeetetto sona

Hayssi nu biittana maqase geetettees. Hayssi nu biittana maqase geetettes. Hayssi nu biittana maqase geetettes. Hayssi nu biittana maqase geetettes. Hayssi nu biittana maqase geetettes.

Makinu esidi tubara jarikany benizilya duqishe dizayisa be'os makinu esidi tubara jarikany benizilya duqishe dizayisa be'os makinu esidi tubara jarikany benizilya duqishe dizayisa be'os makinu esidi tubara jarikany benizilya duqishe dizayisa be'os .

Haysan nubitan nam'u ayeti hatha shafa tikidi bai' ekidi so bizaysa beyos haysan nubitan nam'u ayeti hatha shafappe tikidi ba'i ekidi so bizaysa beyos.

hayssanu biitta makhinaynne asay manariyan kizayssa be oo hayssanu biitta makhinaynne asay manareyan kizayssa beoos hayssanu biitta makhinaynne asay manareyan kizayssa be oos hayssanu biitta makhinaynne asay manareyan kizayssa beoos hayssanu biittan asaynne makhinay manareyan kizayssa be7oos

Hayisati nu derenayti saykida laaggishe dizayssa be'oo saysatinu derenayti saykiliya laaggishe dizayssa beyoo saysatiu derenayti saykiliya laaggishe dizayssa beoo saysatinu derenayti saykida laaggishe dizayssa be'oo saysatinu derenayti saykilya laaggishe dizayssa be oo saysatinu derenayti saykila laaggishe dizayssa beo

Hayssati nu biitta pooliseti issi bolla shiiqi dii salpe eqqizizayssa be'oos hayssa nu biitta poolisiti issi bolla keydi salpe eqqidayssa beyoos hayssati nubiitta pooliseti issi bolla keyidii salpe eqqizayssa beyoos fayssati nubiitta pooliseti issi bolla keydi salfe eqqizayssa be'oos.

hayssi nu biitta makinay oga oothi shedizayssa be7oo sayssi nu biitta makinay oga oothth shedizayssa be7oo sayssi makinay nu biitta oge oothi shedizayssa be7oo sayssi makinay nu biittanugea ooththi shedizayssa be7oo sayssi makinay nu biitta nugea ooththi shedizayssa be7o

hayssatin nu derenayti gaariyan tullaciyani dibbishe dizayssa be7oo saysatinu derenayti gaariyan tulaciani dibbishe bidayssa beoo saysatinu derenayti gaariyan turlacian dibbishe dizayssa beoo sayssatinu derenayti gaariyan tulaciani dibbishe dizayssa be7oo saysatinu derenayti gaariyan tulacian dibbishe bidayssa beoo

hayssa nu biittan takisi asa caanishenne caanida saakidi bishe dizayssa beoo hayssa nu biittan takisi asa caanishenne caanida saakidi bishe dizayssa beoo hayssan nu biittan asa takise caani shenne caanida saakidi bishe dizayssa be7oo hayssa nu biitta za takise caani shenne caanida saakidi bishe dizayssa be7oos

Ekkida motoriyanne oydeyanne keeththa be ooshayssanu derezan eqqiza oydeyanne motoryanne keeththa beyidi do hayssanu derezan eqqiza oydeyanne motoriyanne keeththa beyiidi do hhayssanu derezan eqqiza oydeyanne motoriyanne keeththa be yidi do sayssanu derezan eqqiza oydeyanne motoriyanne keethtanne beyidido oos.

Hayssanu dereza makina ogay ooththi shekkizayssa be7o sayssanu dereza makina oga ooththi shekkizayssa be7oo hayssanu dereza makina oga ooththi shekizayssa beo hayssanu dereza makina ugga ooththi shekizayssa be7oo hayssanu dereza makina ogga ooththi shekkizayssa beyo hayssanu dereza makina ogga ooththi shekizayssa be7o.

Haysati Nu dere asayi makinani caanetidi bishe dosona.

Hayssi nu biittan kataman diza pooqe geetettes hayssi nu biittan kataman diza pooqe geetettes hayssi nu biittan kataman diza puqe geetette hayssi nu biittan kataman diza purqe geetettes

U biittan kataman dizaa puke geetette sayssi nu biittan kataman dizaapuke geetette sayssi nu biittan kataman dizaa pukke geetette sayssi nu biittan kataman diza pukke geetette sayssi nu biittan kataman dizaapuke geetette.

Haysatinu biittan adarashan eqqidi poota dendishin diyaysa be'os.

hayssi nu katamazoa eqqiza shuchcha keeththa geetettes hayssi nu katamazan eqqiza shuchcha keeththa geetettes hayssi nu katamazon eqqiza shucha keeththa geetettes hayssi nu katamazon eqqiza shucha keeththa geetettes hayssi nu katamazon eqqiza shuchcha keeththa geetettes hayssi nu katamazon eqqiza shuchcha keeththa geetetes

haysi aasay kawuwaa dooriya mirca kardiya yeggishe dizayssa be7os haysi aasay kawuwaa doore mirca kardiya yeggishe dizayssa be7os haysi aasay kawuwaa doore mirca kardiya yeggishe dizayssa be7os haysi aasay kawuwaa doore mirca kardiya yeggishe dizayssa be7os haysi aasay kawuwaa doore mirca kardiya yeggishe dizayssa be7os.

hayssanu derezan shucha keeththay oosetishe dizayssabe o sayssanu derezan shuchcha keeththay oosetishe dizayssabe oo saysanu derezan shuchcha keeththay oosetishe dizayssa be oo saysanu derezan shuchcha keeththay oosetishe dizayssa be oo saysanu derezan shuchcha keeththay oosetishe dizayssa be oo saysanu derezan shuchcha keeththay oosetishe dizayssabeo

Hayssannu derezan eqqiza shuchcha keeththanne makina beyo sayssannu derezan eqqiza shuchcha keeththanne makina beyo sayssannu derezan eqqiza shuchcha keeththanne makina beyo shayssanu derezan eqqiza shuchcha keeththanne makina beyo shayssanu direzan eqqiza shuchcha keeththanne makina beyos hayssanu derezan eqqiza. shuchcha keethtanne makina be7o

haysi nu biittan diza pouqe keethxi geetettes hayssi nu biittan dizaya pouqe keethti geetettis hayssi nu biittan diza puuqe keeththi geetettes hayssi nu biittan diza puuqe keeththi geetettes hayssi nu biittan diza puuqe keethti geetettes

hayssanu derezan eqqiza dumma dumma keeththaza beidi do7o hayssanu derezan eqqiza dumma dumma keeththaza beyidi doo sayssanu derezan eqqiza dumma dumma keeththaza beyidi do7o shaysanu derezan eqqiza dumma dumma keeththaza beyidi do7o hayssanu derezan eqqiza dumma dumma keeththaza beyidi do7o

Hayssi nu kataman dizaa shucha keeththi geetettees hayssi nu kataman diza shucha keethti geetettes hayssi nu kataman dizaa shucha keeththi geetettes hayssi nu kataman dizaa shucha keeththi geetettes hayssi nu kataman dizaa shucha keeththi geetettes hayssi nu kataman dizaa shucha keeththi geetettees.

Hayssa nu biittan asay shucha keeththa keexishe dizayssa beoo sayse asay nu biittan shucha keeththa keexxishe dizayssa beyo saysse asay nu biittan shucha keeththa keexxishe dizayssa beo sayssa nu biittan asay shucha keeththa keexishe dizayssa be7oo sayssa nu biittan asay shucha keextha keexxishe dizayssa beoo.

hayssannu derezan eqqiza shucha keeththa beyidi doo sayssannu derezan eqqiza shuchcha keeththa beyidi do7o sayssannu derezan eqqiza shuchcha keeththa beyidi do7o sayssannu derezan eqqiza shuchcha keeththa beyidi doo saysannu derezan eqqiza shuchcha keeththa beyidi doo saysannu derezan eqqiza shucha keeththa beyidi doos

Hayis nu kataman osetish diza poqeya hayisi nu kataman osetish diza poqeya hayisi nu kataman osetish diza poqeya hayisi nu kataman osetish diza poqeya hayisi nu kataman osetish diza poqeya hayisi nu kataman osetish diza poqeya hayisi nu kataman osetish diza poqeya.

Hayssi addey nu biittan addarashan eqqidi maykke oykkidi oddetishe diizayssa be'oss hayssi addey nu biittan addarashan eqqidi maykke oykkidi oddetishe diizayssa be'oss hayssi addey nu biittan addarashan eqqidi maykke oykkidi oddetishe diizayssa be'oss

Hayssati nu dereta maareti maraqettanao gelidi adarashan uttidosona hayssati nu dereta maareti maraqetanau gelidi adarashan uttidosona haysati nu dereta maareti maraqetanau gelidi adarashan uttidosona hayssati nu dereta maareti maraqettanau gelidi adarashan uttidosona.

Haysi tamare nayti nu bitan issi bolla kifilan utidi fatana othishe dizaysa beyos Haysi tamare nayti nu bitan issi bolla kifilan utidi fatana othishe dizaysa beyos Haysi tamare nayti nu bitan issi bolla kifilan utidi fatana othishe dizaysa beyos Haysi tamare nayti nu bitan issi bolla kifilan utidi fatana othishe dizaysa beyos Haysi tamare nayti nu bitan issi bolla kifilan utidi fatana othishe dizaysa beyos

hayssati nu biittanayti issi bollakki filawoti zizi xanna ishe dizayssa be oos hayssati nu biittanayti issi bollakki pilawoti dii xanna ishe dizayssa be oos hayssati nu biittanayti issi bollaki filawutizi xanna ishe dizayssa be oos hayssati nu biittanayti issi bollakki filowotizi xanna ishe dizayssae

Haysa nu bitta nayti xafishenne tamarishe kifilen dizaysa beyoos. Haysa nu bitta nayti xafishenne tamarishe kifilen dizaysa beyoos. Haysa nu bitta naytixafishenne tamarishe kifilen dizatsa beyoos. Haysa nu bitta nayti xafishenne tamarishe kifilen dizaysa beyoos. Haysa nu bitta nayti xafishenne tamarishe kifilen dizaysa beyoos.

Haysati nu deri nayti kifilan untidi tamarishenne xaafishe dizayssa beyos , haysati nu der nayti kifilan untidi tamarishenne xaafishe dizayssa beyoos haysati nu dere nayti kifilan untidi tamarishenne xaafishe dizayssa beyoos haysati nu dere nayti kifilan utidi tamarishenne xaafishe dizayssa beyoos.

Nu biita tamare nayti kifilnan issi bolla uttidi tamarishenne xaafishe dizayssa beyoos hayssi nu biita tamare nayti kifilan issi bolla uttidi tamari shenne xaafishe dizayssa beyoo hayssi nu biittan tamari nayti kifilna issi bolla uttidi tamarishenne xaafishe dizayssa beyoos hayssi nu biittan tamari nayti isti bollakkefilamtidi tamarishenne xaafishe dizayssa be7o

Hayssa nu biittan kifilan tamareti uttin astamarey tamarsi she dizayssabe oos hayssa nu biittan kifilan tamareti uttin astamarey tamarsi shedizayssabe oos hayssa nu kifilan atamareti kifilan uttin astamarey tamarsishedizayssabe ooso hayssa nuge biittan tamareti kifilan uttin astamarey tamarsishe wdidayssae.

Hayssi nu deren makinay ogiya ooththishe de7ees. Hayssi nu deren makinay ogiya oothishe de7ees. Hayssi nu deren makinay ogeya ooththishe de7ee. Hayssi nu deren makinay ogiya ooththishe de7ees. Hayssi nu deren makinay ogiya ooththishe de7ees.

Ayssi makina zinu derezan ugya ooth sheedizayssa beyo sayssi makina zinu derezan ugya ooth sheedizayssa beyo saysi makina zinu derezan ugea ooth shedizayssa beyo saysi makina zinu derezan uya othu shedizayssa beyo sayssi makina zinu derezan ugye ooth shedizayssa beo

hayssa nu biittan oga oththiza makinasa iqqiti xeellish hedizayssa be7oo hayssannu biittan oga oththiza makinasa iqqiti xeellish hedizayssa be7oo hayssa nu biittan ogay oththiza makinasa iqqiti xeellish hedizayssa be7oo hayssan nu biittan oga uththiza makinasa iqqiti xeellishedizayssa be7oo

Hayssi nu dere kataman makinay ogiya ooththishenne tuuba gelsishe dizayssa be'os Hayssi nu dere kataman makinay ogiya ooththishenne tuuba gelsishe dizayssa be'os Hayssi nu dere kataman makinay ogiya ooththishenne tuuba gelsishe dizayssa be'os Hayssi nu dere kataman makinay ogiya ooththishenne tuuba gelsishe dizayssa be'os

Hayssino derezan asfaltiyara makinaynne asay hamutu shedizayssa be'o sayssanu dere asfaltiyara makinaynne asayinne hamuttu shedizayssa be'o sayssanu dere asfaltiyara makinaynne asay hamuttu shedizayssa beyoo sayssanu dire asfaltiyara makinaynne asay hamutu shedizayssa be'o.

hayssanu direyasa shiiqidi keela keellishe dizayssabeyo sayssanu diriyasa shiiqidi keela keellishe dizayssabeyo sayssanu dire asa shiiqidi keela keelishe dizayssabeyo sayssanu direyasa shiiqidi keela keelishe dizayssabeyo sayssanu direyasa shiiqidi keela keelishe dizayssabeyo shaysanu diryasa shiiqidi keela keelishe dizayssabeo

Hayssi asaynne maakinay nu biitan katama ootishe be'os. Hayssi asaynne maakinay nu biitan katama oothishe dizayssa be'os. Hayssi asaynne maakinay nu biitan katama oothishe dizayssa be'os. Hayssi asaynne makinay nu biitan katama oothishe dizayssa be'os.

haysi nu deren makinay ogiya ooththish heqqizayssabe oos hayssinu deren makinay ogiya ooththishi ekkizayssabe oos hayssinu deren makinay ogiya ooththishi hekkizayssabe oos hayssinu dere makinay ogiya ooththish hekkizayssabe oos hayssinu deren makinay ogiya ooththish hekkizayssabe oos

Hayssi na''ay nu bitta bomba do'idi ba kushshiya meciishshenne dizayssa be'os hayssi na''ay nu bittan bomba do'idi ba kushshiya meciishshe dizayssa be'os hayssi na''ay ba do'idi bomba meciishshe dizayssa be'os

Hayssi nu dire asay bomba dooyidi kushe amecishe doossona hayssi nu dire asay bomba dooydi kushe amecishe doossona hayssi nu dire asay bomba dooydi kushe amecishe doossona hayssi nu dire asay bomba dooydi kusheamecishe doossona

Hayssati tamarida eranchati nu biitta aysiya oosanchoti issi bolla shiiqidi ufayetishenne miici sheeqizayssa beyoos hayssati tamarida eranchatinne biitta ayssiya oosanchoti issi bolla eqqidi micishenne ufayetishe dizayssa beyoos hayssati tamarida eranchatinne biitta ayssiya oosanchoti issi bolla shiiqidi micishenne ufayetishe dizayssa be'o

haysati nu biitta asati bomba doydi kushe amecetishe dishin be oos hayssati nubiitta asati bomba doydi kushe amecetishe dizayssa be ohos hayssati nubiitta asati bomba doydi kushe amecetishe dizayssa be ohos hayssati nu biitta asati bomba doydi kushe amecetishe dizayssa be ohos